Paɣa n ʒiya ka duɣura ka tahapoŋ tam teebuli zuɣu ni suwa ni dalibila n ti pahi chɛrigi zuɣu ni kurifooti ka sala bɛ di puuni ka bi zaŋ duɣu tam dizuɣu

Ninsal nim n bɔŋɔ pam n nyɛba ka bi ʒi binyɛra bi zuɣu ni ka loori nim ʒɛ bi nyaanga ka tihi piɛ n giliba ka bi zaa niŋ suhupiɛlli

ninsalinima m-bɔŋɔ pam n-nyɛ ba dabba mini paɣiba ka bɛ zaa niŋ suhupiɛlli ka so ʒi bini o zuɣu ni ka yiya pe n-gili ba ka shɛba ʒi tiŋgbani ni

Lora nim n ʒɛya lora kara n nyɛli ka bi gbi boɣa ka lora dinbala maa vari tankpaɣu niŋdi dinbala maa puuni loori ʒiɛ n nyɛli

Nudirigu n bɛ laa ni boraadɛ ni zahama ni gala nima boraadɛ maa nyɛla dibaanu ka gala maa nyɛ dibaata ni zahama ka naanzuu bɛ di puuni ni kpam

ninsalinima m-bɔŋɔ pam n nyɛ ba ka bɛ gbibi piɛri n toori kom niŋdi di puuni bɛ bi yenye liiganima ka tihi pe n-gili ba

Ninsal nim n boŋo paɣaba mini dabba ka bi ʒi daani n kohari bindira naanzuhi biɛni ka sima biɛni ka bi zaa niŋ suhupiɛlli

Daani n bɔŋɔ ka bi kohari namda nima ka namda nim maa galisi di mini niɛma niɛma nim maa gba zaa galisimi

Daani n boŋo ka ninsal nim bɛ di puuni ninsal nim maa galisiya dabba mini paɣaba n nyɛba ka bi kohari binwola kpaakpa biɛni ka yiya piɛ n giliba

Ninsal nim n boŋo paɣaba ayi n nyɛba ka bi kohari binwola leemu biɛni aboraabɛ biɛni kodu biɛni mongu biɛni n ti pahi kamantoosi zuɣu

Ninsal nim n boŋo pam n nyɛba ka nanim bɛ bi puuni ka shab ʒi tiŋa ka tihi piɛ n giliba ka bi zaa niŋ suhupiɛlli

Duu n bɔŋɔ ka baanjira damgibu shee bɛ di puuni ka laati nim biɛni ni faan ka tia vaɣu tam di puuni ni niɛma niɛma kpɛbu shee

Ninsal nim n boŋo paɣaba mini dabba n nyɛba ka bi bɛ daani n kohari Bindira Boraadɛ biɛni ka naanzuu biɛni ka kaakaadiro biɛni